Aha kishushani eki nindebamu eduuka eduuka egyo erumu enkofiira ebitenge bibaziire bihweire einemu enkwanzi z'okujwara omumikono n'omumaraka.

Omukishushani eki nindeebamu omushaija Ari enyuma yenju aine egaari aine ebyarikutunda nkeyanya kabeegi zishazire obutunda emicungwa ariyo nabitwara nk'omukatare ninga narabaraba omu bantu

Omu kishushani eki nindeebamu abashaija babiiri omwe ari ahu barikuguriza enyama nateema enyama ondiijo ari nka aine eki arikumugambira ondiijo ari nka ari omuduuka nateema enyama naagimpima

Omu kishuushani eki nindeebamu omushaija ashuutamire ajwire empare yonka aine ekyoma kikushara emiti aharubaju rwe nabiija embaho harimu ebiti miraingwa eya payani na n'ebindi bishaka

Omu kishushani eki nindeebamu abaana bashatu boona n'abaishiki omwe afumwire amatu abandi tibafumwire ondi ajwaire ekiteteyi ondijo ajwaire esaati ondijo ajwaire eshweta

Omukishishani eki nindeebamu ekinyonyi, ekinyonyi ekyo kishitami ahaiguru ya amaizi kiriyo nikyooga ekinyonyi ekyo nikyera kiinemu amabara garikwiragura kiriyo nikironda ebyokurya.

Nindeeba abaana babiri omwishiki n'omwojo baine egaari eriho ebidomora bibiri nibatsindika omwishiki natsindika omutsigazi naavuga bariyo nibatemba akashozi bari ahagati omu eihamba nibaruga kutaha amaizi

Ekishushani eki nindeebamu emigoye ezingazingire nyingi neeshusha nk'obutimba obu obubakukwatisa ebyenyanja nana endiijo migoye erikwera ekomakomire omuri eki ekishushani

Omu kishushani eki nindeeba engaro z'omuntu zainemu obukoomo ahansi y'engaro ze hariho emyenda eri nk'ebitengye

Omu kishushani eki harimu ebikooko bishutamire ahaiguru biri ahagati y'enyanja egyo erimu amabaare nindeeba eine ebingoonzi byingi harimu n'omuntu arikutukura ajwaire emyenda erukwiragura ayemereize omukono.

Omu kishuushani eki nindeebamu omushaija ashuutamire omurubaju rwe harimu ondijo muntu ashuutamire ahaiguru y'emigoye n'omu mikono ye aine ebyajwire ajwire empare ya short n'esaati y'emikono miraigwa

Aha nindeeba emotoka eyemereire ahaiguru bagikwatise ebindi byooma aruho endijo eyibariyo nibeihaho kasitagirizi eyibariyo nibeihaho omurubaju rwayo hariho nka akago kakyikyirire amaka agaryaho omurubaju motoka egi eri omurugutto.

Omukishushani eki nindeeba omwaana muto ajwaire ebirukutukura akwatsire ekyoma eki ekikushohoza iraka rikashohora rikweshongora nashusha orukutera band arinka ari omubugyenyi n'abandi bantu bemereire barinka omu mbaga.

Aha nindeeba abantu bashatu bari omu ryato erikozirwe omu biti eryato rikuzire bari omu maizi, omu rubaju harimu ekisharara omu ryato harimu omuzeeyi ,omutsigazi n'omwana, omutsigazi ajwire esweta yakirere omwana ajwire esweta omugurusi ajwire ekooti